Tsenam_barotra iray izay mifantoka tanteraka ao anatin'ny fitaovam_pitendrena toy ny aponga, valihy, kabosy ary kirintsana. Ahitana lehilahy iray izay mijoro misatroka tsihy ary miakanjo mainty ambony ambany mively aponga.

Ankizy mpianatra maromaro, ahitana lahy sy vavy izay mikahon-doha mahakasika ny fianarana. Ao ny manao solomaso ary eo ihany koa ny mitazona finday hahafahana manatanteraka izany.